Moshikunino shetu shaNamibia omuna iinamwenyo oyindji, moka mwa kwatelwa ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo oshinene noonkondo, noha shi tilika kaantu oyendji.

Pethimbo lyokwenye iinamwenyo ohayi pewa iikulya, yili momandoloma opo yaa se ondjala. Niinamwenyo mbyoka hayi kala yo komalandithilo ngele aantu inaya hala oku landitha onyama yuudha omagadhi nenge nditye omankene ,iinamwenyo mbino ohayi i tulilwa opo yi kale tayi pewa uukulya uushona momandoloma.

Aantu mongashingeyi ehumokomeho sho lyeya ohaya longitha omambakumbaku mokulonga omapya gawo ,hangaashi nale sho kwali haya longitha oondoongi niipululo yopomake . Mongashingeyi epya ohali vulu owala okupyako muule wesiku limwe nenge lyoowili oonshona.

Aantu ohaya kunu okangwena momagumbo gawo, opo egumbo likale tali monika nawa pevi. Ngele okangwena hano ka kokelele aantu ohaya longitha okashina opo yeka tete ka kale kethike pamwe lyo egumbo tali tsikile noku monika nawa. Olundji okangwena hano ohaka kala momagumbo nenge miikunino.

MoNamibia omuna ehala lye gwo, lyomeya lyili koRuacana, aantu oko haayi pethimbo lyefudho, opo yakatale eshito ndyono lyoopala, aantu oyendji mbaa ohaakatalelapo ehala ndika aantu yokondje yoshilongo noha yeeta oshimaliwa meni lyoshilongo.

Omahala gokutalelapo ngaashi ombuga nenge oshikunino shetu shiinamwenyo ohamu kala muna uuhaala mpoka aantu haya kuutumba pu na omizile. Pomahala mpano ohapu kala ihe puna iipundi niitaafula, opo aantu ngele taya tala eshito nkene lya opala, aantu opo ihe haya kuutumba mpo.

Eshito oshinima tashi ku kumitha. Ngele owa tala ondjamba, ondjamba oshinamwenyo oshinene, oshinamwenyo tashi ku fuula. Ngoye ngele owa tala ishewe konduli nayo oshinamwenyo oshiwanawa, oshinamwenyo shi na othingo ondeendeeka.

Aantu mboka ha ya ka talelapo oshikunino shiinamwenyo, ohaya kala ya kwatelwa komeho kaantu mboka haa longo moshikunino, oshoka oyo ye shi kusha oshikunino ohashi longo ngiini, niinamwenyo ohayi kala peni, niinamwenyo mbyoka yina oshiponga oyina okweendwa ngiini.

Moshikunino shetu shiinanwenyo sha Namibia Shoka hashi ithanwa Etosha omuna iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili, iinamwenyo yimwe mbika oyanika oshiponga ngaashi oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ompanda. Ompanda ngele oweyi hindi nenge wafa wa hedha popepi nayo otayi vulu oku kukudhipaga nenge yi yonagulepo shok shili popepi nayo.

Ehumokomeho olye eta iinima iiwanawa nolya ninga iilonga iipu kaanafaalama. Aantu mongashingeyi ohaya longitha oopayipi okutekela iimeno, unene pethimbo ndyoka lyaashi lyomvula naashika ohashi ningi iilonga iipu.

Eshito oshinima tashi ku kumitha nonando ohashi monika nawa. Otu na egwo lyomeya, ndyoka li li koRuacana. Egwo lyomeya ewanawa, oshoka ohali eta aatalelipo taya zi koombinga noombinga, kutya nduno oyokondje yoshilongo nenge oyomeni lyoshilongo. Mboka yokondje yoshilongo ohaya eta iisimpo moNamibia mbyoka hayi longithwa iilonga oyindji.

Oongombe odhi li dha simana noonkondo. Ohadhi kwathele miituthi yoohango nenge yomaluhodhi, hadhi kwathele nonyama ndjoka ha yi liwa. Ohadhi kwathele wo iipa, oshipa hashi longithwa oku e ta po ndi tye nande iikutu nenge oongaku.

Aanafalama ohaya fulu oondama moka haya tula oohi. Oha ye dhi pelemo woo iikulya opo dhi vule dhi ninge odhindji nawa ya vule oku dhi landithapo ya mone oshimaliwa.

Momatala ohamu kala omangeshefelo giinima yayooloka moka hamu kala oombuto, noombuto ndhika ohadhi longithwa okukuna omapya getu. Oombuto ndjika oto adha ihe puna iilya yomahangu, iilyawala, omakunde, oombundu fukwa nayilwe oyindji.

Megumbo nena ngele omuna iikombo aasamane oye wete oshinima shili sha simana oshoka ngawo oku wete ena eliko, eliko lye ndino ohali mweetele onyama nenge ha landitha iikombo opo yi mweetela oshimaliwa shoka tashi vulu oku landa iikulya megumbo.

Ehumokomeho sho lyeya olyeetelele omashina gokutekela iimeno omeya taga ziilile mombanda ga fa omvula shika oha shi kokeke iimeno nawa niimeno oha yeendelele okukoka.

Momadhiya nenge pehala hapu kala omeya nenge momilonga ohamu kala muna iimeno yo maludhi ga yooloka. Iimeno mbino ohayi kala yina uungala uuwanawa tawu fuula shili. Uungala mbuka ethimbolimwe ohawu kala uungala womavo unene momeya gomomadhiya.

Onyama yoshingulu ndjoka hayi adhika momangeshefelo goonyama, ohayi kala ya za koofaalama ndhoka hadhi munu iingulu. Iingulu mbika ohayi kala ya tulwa momandunda omanene, omo nduno hayi pelwa iikulya. Itayi fe iingulu yetu mbika yomomagumbo mbyoka hatu kala owala twe yi ethela kehe pamwe.

Oshilongo shetu Namibia oshili sha yambekwa niinima oyindji, ngaashi egwo lyomeya ndyoka lili moRuacana hoka ha kuyi aatalelipo. Naatalelipo mbaka oyo kondje yoshilongo, ohaya eta ihe iimaliwa moshilongo. Iimaliwa mbika ohayi kwathele nditye nande oku gandja oopenzela kaakulupe nenge oku kwatha oothige.

Embakumbaku oha li longo iilonga ya simana noonkondo, moka ha li vulu okupulula lyo ta li kunu lyo lyene. Olya simana noonkondo, oshoka iha li mana po ethimbo, oha li longo iilonga ya lyo. Muule wesiku limwe alike, nenge uule wethimbo eshona lela.

Aantu yamwe ohaya ningi uunafaalama woohi moka haya ningi uundama haya fulu oondama moka haya tulamo oohi ,yo tayedhi pelemo iikulya. Oohi ndhino omo nee hadhi valele moka dho tadhi indjipala yo aantu tayedhi kuthamo tayekedhi landitha.

Otu na uushina mboka hatu longitha omwiidhi miikunino yetu. Uushina mbuka ohawu longo komake, omuntu te ka undula ko taka tete po omwiidhi nenge taka tete omwiidhi gu kale gu thike pamwe.

Iikunino iinene moshilongo ohayi longitha omashina ga yooloka . Moka tuna mo omashina gokutekela, tuna mo omashina gokukuna, nomashina gokuyoolola iimeno mbyoka ya pumbiwa naambyoka inaayi pumbiwa. Omashina ngano ohaga ningi iilonga iipu kaanafaalama. Ihaya longitha we omake gawo okutekela, okukuna nenge nditye okuyagaya.

Oongeshefa yondjuhwa oyo ongeshefa hayendelele oshoka oondjuhwa dhika ohadhi kala dhili molamba nomayi ngaka oha gendelele oku tendulwa mo mokutendulwa omo mondjuhwa tadhi topolwa nuuyuhwena dho odhikavale ishewe omayi ngamwe ongeshefa ndjika ohayi endelele shili oku etapo iimaliwa.

Iikunino mbyoka iinene mbyoka hayi longo iikulya yomoshilongo ohayi kala yi na omambakumbaku ogendji, opo owala iikunino yi pwe ko mbala okulongwa. Omambakumbaku ngano ohaga hangene ihe epya nenge oshikunino, opo ga mane mbala pethimbo.

Oondjuhwa ndhoka hadhi yi gomangeshefelo ihadhi kala dhili mofaalama nenge mendunda enene moka hamu kala mun oolamba dhikukoka oondjuhwa. Ihadhi pewa iikulya mbyoka ya nuninwa okukoka oondjuhwa mbala.